Enkembo emu nga etyaime elina omwana ghayo eli mukebela ku kutu. Ebisolo binho bitera kwaganhibwa mu bibira ela olw'embonheka yabyo bisikiliza abantu bangi okubibonha omuli abazungu nga kwotaire nh'abo abailugavu ab'okulukalu olwa mu Firika.

Kulubalama olw'ennhandha olwidhwileku omukyanga nga kuliku abantu abali kunhumilwa obulamu okuli abo abali samba omupiila, abali kwota omusana, omu nga ali ku ngamiya, abandhi nga bali mu maadhi bali mu kweghuga.

Ennhumba eya kalina nga eliku mobile money eya Aitel, enhumba enho ghambeli ghayo ghali kubitagho ente.

Omukyala omu nga ali kunhinhanhinha akasozisozi nga yetiise omugugu ku mutwe. Nga engila gyali kubitamu kumbali kuliku eisubi ku sayidi emu nga sayidi eyindhi eliku nh'omuti omunhenhe.

Engamiya nga dhilina enkoto empanvu nga dhili isatu dhili mu ikumiro erimu ely'ebisolo elirimu eisubi eitontono ela nga mulimu nh'emiti emitontono ela nga gyeswireku akabanga.

Amaka agamu nga galimu enhumba ibiri era nga gazimbibwa nga bakozesa ebiti n'eitaka, enhumba emu bagiserekesa mabaati wabula enhumba eyindhi bagiserekesa eisubi nga kumbali okwenhumba dhino ghaligho emiti egyetolwairegho.

Olusozi nga lwidhwileku ekibila ekilimu emiti nhe isubi ela nga olusozi lunho, luliku nho mwiga ogutambuza amaadhi ela nga amaadhi ganho gatuuka mu kifo ekimu aghali akaiko ga yiyika ghansi ku supiidhi eya maanhi ga kola omwalilila ogwa maanhi goyinza okweeta water fall.

Omusaadha nga atyaime kumpi nhakayumba akamu akazimbibwa nga bakozesa ebibagho, kumbali okwakayumba kunho ghaligho ghebakunganhiza kasasiro.

Emwanhi nga enhenvu mu langi dhayo emyufu nga dhiteleibwa mu mukonho ogwo muntu, emwanhi dhino bamala badhikaza olumala badhitwala mu kyuma ekisa basobola okutolamu amadhani ge banhwera ku kyaayi.

Omusawo ayambaile gilavuzi, nga agemye akatupa akalimu dhi sampo edha kovidi 19. Obugundhi buno basinga nga bukozesa mu kaseela ak'einhuma agho ekilwaile eki namukaba ekya kovidi bwekyatukilagho.

Omwana ogh'obughala nga mutomuto nga ali kuvuga omupiila ogw'epiki ela nga kumpi nhi ghali kuvugila ghaligho ennhumba eyazimbibwa nh'amatoofali, nh'omuthyanga. Baana bangi enkola enho bagyetanhila ey'okuvuga emikedhe, kuba babanga abali kuvuga ekidhuka kyenhe.

Omusaadha nga ayambaire elementi eya langi eya kyenvu ghalala nhi gilavusi mu mikonho gye nga ataireku nhi galubindhi nga ali ku mitaa eya masanhalaze eye kizimbe ekimu ali ku kanhika amasanhalaze.

Ekibuga nga kilimu ebizimbe eby'endhaghulo nga byo ebisinga bya makalina ela nga kiliku nh'ekisaghe ekizanhilwamu emizanho.

Ekimuli ekibonheka obulungi mu langi endheru ghalala nh'elangi eya pinki nga kigwiileku endhuki nga dhili kunhonhya omuzinga, okuva mu kimuli kinho. Endhuki dhendha ebimuli ela nh'ebimuli byetaaga endhuki.

Endhovu nga ekakanhaiza emu ku kutu yalyo, ela nga eliku nh'amasanga, nga eli kutambula mu kifo ekimu ekilimu emiti, egimu nga gyeswiileswiileku. Ela nga mulimu nh'eisubi elisinga nga likaze olw'omusana omungi oguli mu kifo ekyo.

Omukyala nga abeese omwana ku mugongo nga amusibyeeku engozi ela nga ali kutambula nga abita mu kifo ekimu ekilimu emiti egisinga nga gyatemebwaku, nh'obusubisubi obutontono

Omukyala nga agemye eibale wamu nho lubengo nga ali mu kusa amaidho amalamba bwe gafukamu ensanho esobole okutabulibwa yafulibwa nga eiva.

Ekinonhi ekibonheka mulangi endheru n'ndhirugavu nga kirina omunhwa omunhenhe era nga muwanvu nga kiri kumaadhi kimukuseyeya kumpi nhi wekiri ghaligho ogubaale oguli kumeraku n'obusubi.

Omukyala ghalala n'omwana ghe ogho buwala nga bali munimiro bamaze okulima batyaime mu nga alikughumula omukyala wabula nga omwana ayemeraire. Maama ono agemye akadhomolo alimukunhwa amaadhi era nga ekirime kyebalikulimamu eisubi kyadhuma.

Enva edhirwa edhebika ebyendaghulo nga edhisinga dhisalibwasalibwa dhatebwaku musowani agalangi endheru era nga badhisengeka kumeeza emu. Omuli enva dhino mulimu obutungulu, enhanha, enhanhansi, kamulali n'enva edhindhi edhendhaghulo kamala.